Muyembe atika ma pud gitye i kom yat muyember madit muyembe atika man kala komgi tar kun mogo tye alum alum bene pud peya gucek.

Mon aryo ma gubedo kun gutene atena mon man ngat acel oruko kor cati macol ki ngat acel oruko kor cati matar ngat acel ma oruko kor cati matar kono tye ka yweyo nyonyo ma konyowa kit me cawalo jami mapatpat ki ngec pa muni ki cinge lacam kun lawote tye ka nenone mon man tye i ot mo ma wange gilac kun nget kama ki keto iye gilac man kiguru ki bao ma kilingo maber tutwal

Lumak rec gitye ka tic, giyubo me mako rec, lumak rec magi kono gibolo recgi kun gitye ka kuro kede kitme mako recgi gin ki i wi yeya kono ma yeya ne dongo tutuwal gin aryo i wi nam man maditti, i di nam man bene tye cula nam madit maber tutwal.

Laco mo ma ongolo obedo i wi lela pa lungolo tye ka tuko odilo basket ball laco man omako odilo icinge kun mito bayone wek opot i obwo kikome lawote acel tye ka konye i kit me tuko tuko man kun i nget ka tuko man atye ka neno obwo mogo aryo ma olyere i kor ot kuca.

Lutino adek ma gicung inget pii nam latin acel ma tye anyim ma tidine oruko tok ma obedo pol pol iwiye kun omako rec ma en omako rec man kono pud gol omoko idoge woko gin gucung inget pii nam madit adada ma inget pii nam man tye yadi ma otwi mapol ki godi bene ma tye inget pii nam man.

Cing ngat acel ma lacam ma oruku bongo macol mumako rec ma pud omoko ki goli idogge ngat man kono omako rec man i wi nam madit adada kun bene ti ka neno pol leng tutwal

Lapolic acel ma oruko labo uum ki dog kun oruko otok iwiye ki oruko bene roc icinge lapolic man ocung inyim ot mo ka ma lungolo gidonyo iye pien atye ka neno alama pa lungolo kiketo i kor ot man.

Yeya mapol ma kicanogi i teng nam ma pol pa yeya magi, yaya man kono abyeko ni kitiyo kwede mw mako rec me kwange me cito tung loka yung kuca nget yeya man kono tye nama madit adada ma omako piny madit ki bene nget yaya nab tye cere madit ma kigeto cel malamal iye.

Lumyel myel tekwaro ma gitye ka myelo myel lumyel myel tekwaro man gityel umyel myel tekwaro me baganda ma gutweyo pyergio ki gin lamyel myelgi igi yom tutwal kun guilo cinggi malo ogo bul bene tye ka goyo bul iteng bar myel man kun ngat acel oruko gin matar iwiye ki acel oruko kanyi ki aryo oruko kanyi iwigi.

Meli madit adada ma otingo containers madwong adada tye i wi pii nam madit bene tutwal meli man dit tutwal kun tye ka wot i wi pii nam madit bene ki tukwija pa nam man tye boma madwong ma gurifa bene ki gedo iye ki bene atye ka neno nyonyo ma konyowa i kubbe pa muno ma kigedo ma cok ki ot matar i teng pii man.

Biacara ma tye ka wot anyim kany biacara me bongo biacara me cato jami pa lutino matino ki biacara me cato jami kom mutoka bene tye ka timme kany i ot man madit mada ni laco acel kono otingo gin ma kitingo ki lutino iwiye kun tye ka kelone woko me aketa ki dano me wilone.

Laco acel ma oruko otok i wiye oruko maraya i wange ki oruko cawa ki mola i cinge lacam tye ka kwoco en tye ka tic ki carani me kwoyo bongo.

Ot lum acel ma kiyubo maber tutwal inget ot lum man tye dero dero kono pol kare ite kwaro me Acholi kitiyo kwede me gwoko cam macalo murangagi, bel, kabir, lapena ma nongo kikayo ki i poto inge ot lum man kono tye labolo ma kipito ki yat okuto bene tye inge ot man kun dako acel bene tye ka kato ki i ot man ma kigedo maber tutwal-li.

Lutuk odilo ma mon ma gitye i bar odilo otuk odilo ma kono gitye kit me tuko odilo kun odilo tye ityen ngat acel ma tye ka cimo piny it luwotgi atye bene ka neno ngat ma konyo miyo pii ki lutuk odilo ma otingo koc otingo gibego ka ma gwoko iye koc me pii it lutuko atye ka neno bene rek ma kilingo mber tutwal idye bar man ma kilingo maber tutwal-li idi bar man ma kijwero lapingngi.

Dano ma guruko ruk me tekwarogi tiko giruko ingut mogo iwigi giboyo komgi Kun gimako odo ma cal ki odo me kwato dyang Jo man kono cal ki Jo karamojomg me Uganda.

Jubi mapol adada ma gugure kacel jubi man kono gitye i tim kun i nget gudi man tye yadi mapol ma gutii kun atye ka neno ceng bene tye ka poto pota jubi man kono gucung i wi lum ma otwotwo.

Lacik mapol magigure karacel kun gitero itgi malo, lacek kono pol kare giringo madwir mada kun gitere itgi malo meniang cigi gimo tye ka bino kayelogi calo labwor nyo jami mogo mapatpat macamo gi lacek man gitye i tim, kun itim man tye yadi mapol adada ma otwir i ye gi lum tye ma otwo two bene woko.

Lamak cal acel ma ocung i nyim mutoka, mutoka man kono mutoka pa ongi ping lamak cal man kono tye gi lamak cal ma oketo i ngute, i nget mutoka man pa lunen ping tye lum kono madwong adada ma otwi gi yadi bene.

Ot moko cik pa lobo Uganda inyim ot moko cik man kono ti gudi lam ma giliyu dyere rek ma kala yelo gitenge gicweyo matafali kun gilingo matar col tar col tar itenge gireyo bandara ma giketgi i kom pol kun ingete bene tye yadi mapol adada ma gipitogi dano bene giti ka wot dano bene tye ka cito yung kunu

Litino magitye ka neno lamak cal litino man kono gibedo i wang ot mo magiyubo pud pe otum ngat acel ma oruko bonog lacere makwar kwar otingo latin matidi adada igwoke.

Pii nam madit adada ma inget pii nam meno tye kweyo ka ma dano bedo iye kun nongo ginamo iye mot inget pii nam man tye got madit ma lamal tutwal ma bat got meno mogo omuk woko kun opoto cok ki pii nam man bene.

Bim acel ma obedo kene ikin bunga bim man kono omako doge ki cinge lacam kun oilo cing lacuc malo kun tye kaneno malo bim man kono obedo ikin oboke ma ocule matek mada bim man tye macol

Rii madit mada matye ka ngolo gudi i tim ri man kono tye kangolo gudi maram kun cito yung kucel i nyim rii man kono tye lao matye ka ngwec ki pikipiki bene i godi maram man kun atye ka neno tugu matino matye ka dongo i tim man ki yadi bene mapol ki lum.